Nindeeba motoka motoka erukutukura ndeeba omushaija omushaija akaba aroho navuga piki ndeeba itundiro ry'amajuta eribakweta shell nindeeba motoka nyingi nindeeba taxi ndeeba ebyapa ndeeba abantu ababaire nibaguza abantu abatunda amajuta ndeeba motoka ziriho nizitambura

Nindeeba abaana nindeeba ebitabo abaana bariyo nibashooma nindeeba emeeza nindeeba omushomesa ari omu baana nindeeba obuteebe nindeeba ebiti

Ogu n'omuntu nindeebaho n'ekiharani nindeeba n'ehuuzi nindeeba n'ebintu ebiyaruga kubaziira n'omukazi ayezirikire ekitengye ekiharani kiri aha meeza nindeeba n'ondijo omuntu ayemereire sayidi eriya

Nindeeba amaizi na ebinyaatsi aha aga amaizi nindeeba aha rubaju hariho piki piki ekaba ekomire ekintu aha kibunu eine ebyeyekoriire ndeeba hariho herementi ahari piki ndeeba obuseri hariyo amaju ndeeba omu rubaju rwa amaizi ago ndeebamu hakingire ndeba amabare

Haruho engoma haruho omukazi aruho nateera engoma nindebaho etaara y'ekirahuri nindeebaho abashaija nindeeba abantu baruho nibazina nindeeba haruho abataguruzi nindeeba abantu baruho nibashemererwa nindeeba ebintu birungi nibishemeza amaisho.

Nindeeba abantu bariho nibeshongora harumu abashaija harumu abakazi abamwe bajwaire ebikushushana abandi bajwaire ebitakushushana nindeeba engoma hiine abaruho nibatera engoma obuseeri nindebayo emiti miringwa ahubemereire n'itaka tiharuho kintu kyona omurubaju harumu ebinyantsi.

Hariho abaana , hariho n'omukazi mukazi ajwire bodingi nindeeba kabegi baine enfuka bariyo nibahinga nindeeba ebinyatsi bya kiragara nindeebaho akati

Nindeeba eekiti kyemereire kiriho ebijuma ebijuma ebyo nebya fene, ekiti ekyo kiine amapapa gankiragara kineeho ebijuma bibiri bya fene ekijuma ekyafene ekimwe kiija nikikura kwonka tikikakuzire gye Kandi Kandi nikato hariho ebijuma bibiri.

Ezi n'enjoki, n'enjoki nindeeba ziri nyingi nindeeba ebiti omurubaju nindeeba omuryango guri aharubaju enjoki zoona ziriho zijwire

Nindeeba ebitookye, ndeeba egaari, ndeeba ekijwaro ky'okutamba embeho kiri omu maisho ga egaari, ndeeba omushaija ariho naastindika egyo gaari, ndeeba abandi bantu nk'aho aha rubaju, omushaija ogwe ajwaire eshweeta ya kiragara ajwaire n'empare ngufu y'obugoye, omushaija ogwe ariyo naastindiika ebitookye. Ebitookye birungi birikureebeka gye, ari aha nguuto ya korasi, saidi ya bumosho hariho orushozi

Aga namaizi, nindeebaho amaizi ,ndeebaho amato ndeeba abantu baryomu ndeebaho omuntu omwe akabari omuryato agandi tihariho bantu ndeeba ekidoomoora deeba ebishaka ebishara omurubaju ahu amato gabaire gari gakaba gari omurubaju rwamaizi

Nindeeba ebikopo bibiri aha meeza nindeeba kanyabwengye nindeeba omukazi ashutami aha meeza ari ahari kanyabwengye ariho nanywa nindeeba ebinika eshutami aha ntebe hmm nindeeba aineho esimu

Nindeeba amaizi enyanja mpango munonga nindeeba hariho obwato, amaato abiri, ha mutwe gwa amaato hariho abantu bari ahaiguru aha byoma amaato gariho nigatambura

Abaana abaana nindeebaho abaana ba aboojo, ndeebaho na abashaija bari kuriya obuseeri, nindeebaho n'enju nindeebaho na piki nindeeba omwana omwe ajwaire orujegyere omu maraka ondiijo bariho nibazaana abaana babiri bariho nibazaana bari kuri obuseeri nindeeba na payipu ebari ahagati.

Nindeeba abantu bajwire abijwaro birikushuushana bariyo nibaguza amaizi, nibaguza goonzye nindeebaho omushaija niwe ariyo nabaguraho goonzye egyo nindeeba abakazi nindeebaho emotooka empango empakingire

Nindeeba omushaija ariho ayemereire akwatsire ebaketi ariho nayerekyereza omu misiri, nindeeba emisiri mingi, ahagati hariho omunagiro gw'omusiri ahu barundanira ebinyaasi kubakuba nibahinga omusiri nigwo ndikureebaho ahagati ndeeba obuseeri hariyo emiti mingi hariho ekibira ndeeba kuri obuseeri hariyo orushozi ruhango munonga ndeeba orushozi ahariho empanga hariho orushozi aha rubaju ndeebaho akati karaingwa, ndeebaho ekyoma kiraingwa kiri nk'omurongoti.

Nindeebaho ebimotoka bibiri, ebimotoka bibiri bihango bihango nindeebaho omushija ari aharubaju rw'emotoka, aha buseeri nideebaho enju ndeebaho n'emiti. Enyuma ey'ebimotoka nindeebaho endiijo emiti

Nindeeba enyamaishwa ezo nyamaishwa nibazeeta embogo. Ahaziriho nizitambura ebinyaatsi byomere. Obuserri nindeebayo emiti miringwa munonga. Embogo ninyingi harimu ento harimu enkuru ebinyaatsi ebizikutamburamu buzima byomere kandi buseeri hariyo emiti then kuri buseeri nindeeba hariyo omushana mwingi

Nindeeba obumuri burungi harimu enjoki obumuri burikurebeka gye obumuri obu buri omu maizi busimbirwe omu maizi burimu enjoki enjoki eriho nerondamu obwokyi kubutwara mu kihuumi kyayo

Nindeeba amaizi, nindeeba gonya nindeeba ebinyaatsi bya green nindeeba ebikungu nindeeba ebishaka omu rubaju byona, gonya njijo ningireeba

Nindeeba omuzigyiti aha rubaju rwago hariho ebyoma by'amadara g'okutahamu guri ahagatu omu mwanya n'obwere tihaine kintu kiri omu rubaju n'omuzigiti ogwombekyere guriho amadara g'okutembayo omu rubaju tihaine kintu ki orikureebayo

Ezi nazo embogo embogo nindeeba ziri nyingi ziri omu binyaasi byazo ezimwe ziriyo nizirya ezindi zemereire omu rubaju nindeebamu ebiti obuseeri ndanzya orushozi ndanzya obukungukungu buzima n'embogo ezimwe ziriyo nizirya n'ezindi ziriyo zemereire

Aba n'abaana bashatu nindeeba hariho egaari omwana w'omwishiki aine edomoora ziri aha gaari ariyo naruga aha iziiba nindeeba endiijo ndoomora eterwe aho tihaine kirimu endiijo gaari yaagwa ahansi omwana ariho ayemereire nindeeba ekishaka aharubanju